Ekifanhanhi kino kilimu omukazi abeese omwana ku mugongo. Omukazi onho asibye ekitambaala ku mutwe. Omukazi onho alina obukomo ku mukono. Omukazi onho ayambaile ebulawuzi elimu obumuli obwa bbululu nh'ebilugavu, nh'ebya kilagalalagala, nh'obwerubweru.

Ekifananhi kinho kili mu langi ndhirugavu gye bakikubiramu, kumbali kuliku ebintu ebimyufu, ghamberi ghanho ghaligho ebifakedo bibiri ebifakedo biri mu langi ya kilagala.

Mu kifananhi kinho mulimu endhoki eri mu kimuli eri kunhwamu omudhenene, ekimuli kinho kilinha langi ya kipapali nhi kilagala lagala omugemu. Endhuki erinha langi eya kyenvu ku mugongo nhe endhirugavu irugavu nhe ya kitakataka.

Ekifananhi kinho kilimu omukazi nh'abaana bangi nh'omwana omuto gwasitwire, batyaime mu kiyumba ekikaire.

Ekifananhi kinho kilimu abakazi bangi abakazi abandhi babeese abaana, abakazi banho bambaire akakomo munkoto agaluke mu binhere agakomo agandhi babasiba ku mitwe.

Endhuki eri ku kimuli ghaigulu eri kusikamu omuziinga ekimuli kilinha langi ya kyenvu nhe eya kilagala.

Ekifanhanhi kino kilimu abaana basatu, ababiri bagemye egaali basibyeku ekidhomola omulala ali kumbali ele ayemeleire. Egaali etendhusibwa ghansi wano, ekidhomola bakitaire ku mbali bali mu ngira, ku mbali ele eliyo obutibuti.

Ekifanhanhi kino kilimu omusaadha ayemeleile mu wooteri, ali kwokya nkoko mu woveni. Enkoko dhino dhimyuse bulungi. Omusaadha ayambaile langi endheru.

Mulimu omuntu agemye eisimu mu ngalo, nhi bbailo mu ngalo. Ghaligho meeza eliku laputopu, ghaligho nhi bu gaalimaaso nh'akatabo akali mu langi ya kyenvu

Mulimu tulakita elikulima eisubi, tulakita enho eri mu langi mmyufu kumbali kwa tulakita enho kuliku emiti emighanvu emiingii.. Ebileeli ghaigulu bibonheka ebileeli birimu langi bbululu, kilagala nhe byeru.

Ekifanhanye kino kirimu etwiga n'envuvu kulubalama olwenhanda, olubalama lulimu obusubi obukalu n'obubisi.

Ekifananhi kinho kya nsudhe eri mu kibira ensudhe enho eri mu langi ndhirugavu eri ghagati mu kibira ebikoola ebigyetolweire bya kilagala.

Indhikubonagho endhuki erikubbuluka mwibbanga, endhuki eno erimu langi edhirugavu n'endheru yeru, eyakyenvu .

Mulimu abakaire abasaadha n'abakazi nga batyaime muntebe edhabadhibwa munbawo nga bambaire obukokolo baswireswire bulyomu atyaime yenka einhuma eriyo enhumba ey'amabaati bali n'obuvera bwabbululu.

Ekifananhi kinho kilimu omuti nhe enkembo nga etyaime ghagati mu maaka, enkembo enho elinha omwana enkembo enho ya kivuvu nhi kitakataka nhe kyeru nhe kirugavu.

Ekifanhanhi kino kirimu etulakita erikulima munimiro bwetamu obukonko, obukonko obwo bwebasimbamu omutyere. Tulakita eno erimulangi yakiragala, n'edhirugavu ni kyenvu.

Ekifanhanhi kino kirimu abaana abasanufu abaana abasomi balimukutuga bitambla nangalo . Abaana bano bambaire engoye langi tishati dhapinki n'empale dhakiragala.

Ekifanhanhi kinho kilimu endhuki eli ku bbulukira mu bimuli, ebimuli binho bilinha amakoola aga kilagala, langi ey'ebimuli bbululu nh'ebyeru.

Ekifanani kino kirimu omusadha nga alikuvuga pikipiki, nabaana nga bava kwisomero kumbali wano waliwo ebibaadhe byebatunda , obumotoka , enhonhi

Ekifananhi kinho kilimu abakazi basatu bava ku gherela nku badhetwise ku mitwe bali kutambulila mungila eyo bibale bale engila eri ghagati mu miti.

Ekifananhi kinho kilimu elyato lili mu nhandha mulimu omusaadha mulala, elyato linho liliku bbendhera ya Uganda, elyasto linho lilinha langi eya bbululu nhe emmyufu. Bbendhera ya uganda eriku langi isatu langi endhirugavu, eya kyenvu nhe emmyufu.

Omusaadha ali ku nhandha agemye mungalo dhe engege, ghambali ghe ghaligho akataala ka langi ghaigulu ghaligho endhirugavu ghagati gati endheru, ghaifoo eya kathungwa.

Ekifananhi kinho kilimu adhungu nnhingi, kumbali gha adhungu ghaligho ekifananhi kyeba kuba nga kya bakazi nga bali kusunha entongoli nha adhungu oghundhi ali ku fugha mulele.